albi yannara mannu hidhannore afi'rannohu dikko mare callaati dikko hanafantuhu gedenaanni supermaarkeete hakkuyira gedenaanni afantinote yee hedeemma ani korkaatuno balaxxe dikkollanoona dikkotenni gede'nite daggehota labbannoe supermaarkeetti

tenne yannanni xaa yannanni tamaarewe rosaano yuniwersitete roso adhitara hadhannoti kiironsa ajje leeltanno korkaatuno maati yini ikkiro tenne yannanni rosu ministire assitee fatana fattannanni wejjifo uyinanninsa gara baxxino garinni fushshite uyitanni no daafira

mitumanni saadate saada ceatenni saada ce e heeshshosi gargadhawo heeshshosira womaashsha afi'ranno yaati togoneemmo woyite ba aalla dagganno woyite hattee saadasi furhshe hiratenni

babbaxxino garinni mannu haqqe shiimaada haqqinokki to jajjabba haqqi no mitto bayicho noota mure doddole gudiha ikkiro hakko bayecho wole haqqe wirro riqiwe kayise aguriha ikkiro dubbu latishshi hala'laaha'ra

hedeweelcho danooti yineemmori kainni lawishshaho kaameelu ha'nahee'ne doogote babbaxxeho garinni kaameelu kaameelu ledo xaadeenna xexxerrisu xexxerrisu ledo xaadeenna iillitanno dano kuriuu labbannoti hedeweelcho dano yaamantano

isipoortete amadooshsheeti yaa mittu manci msimannimmasi agadhate mayita ikko labbaa beetti loosanno isoorte ispoortete amadooshsheeti

supermaarkeetete kayinni intaye uddi'nae uduunninni roore intaye sagale roorte afaantanno kurinoo seekkine loonsue yine babbaxxeyoo

ayi manchi'rano qaaqquulle ho ikko mayitra labbaahura ikko umi dirimi rosicho adha lowonta lowo lowo horo uyitanno umi dirimi roso rose saino beetti lainki dirimi roso maranno woyite shotannosi

qarqaru keeraanchimma agarreemmo doogo hiittoote yayinumma ikkiro qooxeessa fiyaatenni babbaxxeho ishini heeraakki gede assatenni wayi garaakki gede assatenni qooxeessaho duucha haqqe kayisatenni kuriuu lawaarinni qarqara agara dandiinanni

mittu manchi saada ce e galanno yineemmo woyite hiittoo saada ce e galanno yi yitannotira saa ado uyitannota ce e galara dandaanno gereewoo woy me e ce e galanno yaate

rosu uduunnichooti yineemmori giddho mitticho ooso ofoltanno xaraphe zawoy ooso ofollate horonsidhanno wombareeti yaati hatti wombareno oosote mittu mittunkura borofollatenna borreessi'rate injaanno gari loosama hasiissanno

sagalete morootiineemmo woyite giddose addinta lowota ikkitino pirootiineteneemmota kaarbo hayidreetete yineemmota woy wolqa uyitanno sagale giddose duuchare amaddino

layinki dirmi rosu mine ronsanni woyite lowonta tashshi yaanno korkaatuno layinki dirmi rosi mine duuchare ronsanni matsaaffate afi'neemmori babbaxxinoori babbaxxitoori anabbambeemmo matsaaffa me tseete afi'neemmori duuchuri danchuri noo daafira

baatto loosi'renna saada ce e galtanno gabare woy baatto loosi'renna saada ce e galanno manni heeshshosi lowo geeshsha injiiteota ikkitaasi korkaatuno baatto loosi'raaha ikkiro baattosi ita saada ceaha ikkiro saadasinni woxe hosoorre ita daafira

isipoortete godo'leeti yineemmori giddo kayinni lekkate kaase godo'la ispoortete giddo gaamantayo angate kaase godo'la ispoortete giddo gaamantayo marawete kaaseno godo'la ispoortete giddo kuri uwolootuno kuri uulabbannori ispoortete giddo gaamantannoreeti yaate

gaxarete mannooti dubbu latishsha seekke amadia ikkiro insa callu horonsi're igatannoha ikkikkinni babbaxxeyo mannira guwolewa noo katammate noo mannirano qole saanno insanote xaqqaama issanno gaxe umii meessaaneetonote xaqqaame ikkanno yaate

kuri agirote kemikaalaati yineemmori woy agirote kemikaalaati yineen afantannori mullawa afaantannorikkitukkinni babbaxxino garinni faabiriku giddo loosante mannaho horote aanahosaa gede ikkite fultannote

fayyimmate hijaari manna dhiwaminoha gaxarete manninni roore katamu manna rahe akimete minira yiillishanno korkaatuno gaxarrate doobo ulgaru hidiloosanteho katamaho womunku katamayineemmohu asfaaltete ikkehu daafira

maya beetto ikko labba beetto ispoorte loosa lowo horo uyitanno lawishshaho kiilosi tikikkilenyai assate manni masi ali kaise eeli geeshsha biddi yitinota taaltinota ikkitanno gede ispoorte loosa lowo geeshsha danchate

dubbu saada yineemmo woyite roorinka woyite manna dirossanno dubbu saada manna affanno woyite woy manchi beetto affanno woyite xooqqanno yaate korkaatuno mini saada gede mannu ledo dixaadda mannu ledo manna dirossino yaate